Shitoɣu ni ka bin nyura ʒɛnʒɛya bin nyura maa biɛla adaka bihi ni adaka ƶiɛhi ʒiɛhi nnyɛli doo maa pilila zipiligu zaɣ piɛlli ka zaɣ sabinli booi gilli doo maa gbubila baaji ʒiɛ ka gbubi tani zaɣ dozim o nuuni

Palli zuɣu ka sarati niŋ ka niraba laɣamna ka paɣa ʒi tiŋa ka gbubi ŋun nyɛ sarati maa bi luɣuli zuɣu moto nim doya ni chɛchɛ nima ka so kuriya ka yɛ liiga dizim paɣa maa nyaanga bihi ayi gba ʒɛya ka yɛ liiga dozim shikuru niɛma ka nyaɣa baaji nima bi tooni ka pool ʒɛya ka laati nyo

Daani ka bi kohari binwola ŋo niraba ayi ʒɛ shitoɣu maa puuni yino yɛla liiga sabinli ka bob bob sabinli o tooni ka so gba yɛ liiga zaɣ nuɣso laasabu ka pili zipili sabinli ka binwola kamani Alaafee leemu nim bɛnbɛ di puuni

Paɣa n ʒiya ka yɛ liiga. Sabinli ka so jinjɛm sabinli ka ga wooch ka ʒi n dihiri kompiuta o luɣuli zuɣu kolba tamya ka bin bului bɛ teebuli maa zuɣu teebuli maa nyɛla zaɣ piɛlli ka gilaasi nim niŋ di nyaanga

Loori nim n ʒɛnʒɛya ka Loori nim maa shɛŋa nyɛ din saɣam saɣam loori karili ʒɛ di luɣuli zuɣu ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka bi zaŋ zaɣ nuɣso laasabu bini n zaŋ pili loori maa loori maa luɣuli zuɣu ha zoya biɛni

Laa n ʒɛya la sabinli ka bindirigu bɛ di puuni boraadɛ bɛni ka gala gba bɛni ka zahama bɛni boraadɛ maa nyɛla dibaanahi laasabu ka gala maa nyɛ dibaa ata ni zaham maa ka bi wurisi wurisi li niŋ ka kpam gba bɛ di puuni

Paɣaba n chɛna paɣaba maa kpabila bihi paɣa yino zaŋla chinchin ʒiɛ n kpabi bia o nyaanga ka paɣa so ʒi kpalaŋa ka gbubi katawiya o nuuni ka paɣa so yɛ liiga zaɣ nuɣso n tuhuriba soli

Paɣaba n ʒɛya paɣaba maa tooni zaham biɛla gbambili ni n ʒɛya ka o lihiri o nyaanga nyaangi maa paɣa so yɛ liiga zaɣ piɛlli bi luɣuli zuɣu do so gba yɛ liiga zaɣ nuɣso ka zaɣ piɛlli gabi gabi di puuni